This image na small pikin wey dey sleep well well. She get dark skin and then style her hair from up. E dey look very sweet, she wear red top with no slieve and she dey cover herself with green blanket. For the way she dey sleep you fit see sey she enjoy the rest. The blanket dey round around her neck and the feet make am feel warm and protected. The whole scene dey very calm you fit feel the peace for the place. Sleeping na very important aspect for children body especially for their growth and development. When dem dey sleep like this, the body dey repair itself, brain dey process all the thing wey dey happen during the day and e dey help dem to create new memories. For Nigeria many parent understand how important sleep be for their children, dem go make sure sey the environment dey quit and comfortable so dat the pikin fit sleep well. Some pipu get special ritual wey dem dey follow before bed time like um reading of stories and singing of lullaby, um to help the children relax and sleep better The way the pikin dey sleep for the picture fit remind us of how children dey innocent and vulnerable, e de important to take care of dem and provide right environment sey so dat dem go fit rest well and get the rest wey dem need. All this things wey I dey talk fit make you understand the beauty wey dey for the moment. Sometime we fit dey look children dey sleep and feel joy for the simple thing wey life dey offer. E also remind us sey as we dey hustle for life we need to find time to rest and enjoy this little moment as well. um Na so life be, we go also cherish this moment wey we fit see small children dey sleep sweet sleep like this. Dem dey make our heart dey fill with joy and love and e dey important as we dey grow and nurture dem. This na the kind of thing wey suppose think about how we go treat the children wey dey around us and the kind environment wey we go create for dem.

Wetin I fit talk about dis wedding celebration be sey, e get plenty joy and excitement. di bride dey in di white gown wey dey really shine and you fit see di happiness wey in dey as be sey na her day. Di girls wey dey around, dey wear fine traditional outfit and dat one dey show the culture wey we get for our obodo Nigeria. E get as di colour dey pop make the whole place lively, na so wedding suppose be, every body dey come together to celebrate the couple. di chanderlier wey dey hang from the ceiling fit make the place look even more classy. E dey important make the environment dey nice for weddings because e go help every body enjoy the day well well. Pipu dey dance, laugh and create memories wey go last for long time. En dey remind us [?[ sey love dey sweet and family and friends dey support the couple as dem dey start dia new journey together. All dis element put together make the wedding day and dat spirit of togetherness and celebration wey we sabi for our naija culture. na moment like dis wey dey hep us cherish di love an connection wey we dey share wit each other okay now wedding for nigeria na one big tin um e get plenti tins wen we fit tok about wedding celebration first di decoration go show how much preparation dey put inside di event di flowers di light and di overall set up um an di overall set up go fit dey colorful an creative e dey always add plenti live to di occasion di music wen dey still play for di wedding dey really dey important sometimes um we dey hire livebands or DJs wey go play plenti sweet jams um wey go make pipu dey dance an you fit even see di way pipu dey groove. dem dey enjoy themselves an sometimes dey dey give dem dey even join the couple to dance,. na special moment for nigerians to create dis kine memories wey everybodi go carry go house. e dey common for nigerian weddings to also carry different kind of food an small chops fr guests. di variety fit include jollof rice and moimoi an peppersoup with plenti oda delicacies wey dey make the mouth water pipu sabi tok say food na part of di love wey we dey share so di more food di better an no forget di traditional rite wey dey happen um during the ceremony sometimes di couples go dey form some cultural rituals wey dey give wey dey show respect to their family tradition dis aspect dey dis aspect dey add deep meaning to the celebration and even reinforce di bond wen we get um di way di couples dey interact with their guest too dey very important. we fit see how dem dey smile tok to people an show gratitude to everybodi wey support dem. e really dey sweet to see how love dey bring pipu togeda and di warmth wen e spread among place. wen e know dis particular scene e dey clear say na time for happiness love and unity. dis na di essence of nigeria wedding as dem dey bring pipu togeda regardless of their background and dey create big family um big family vibe na moment like dis dey remind us of di good things wey we get for life an how important e be to celebrate dem.

um This image dey show two boys wey dey swim for water as dem dey enjoy demself well well. The wey dem dey splash water fit tell you sey dem dey really dey have fun, may be dem dey compete or just dey get good time together. For Nigeria, plenty children sabi swim especially if dem near water like um rivers or lake. Swimming na one of the way wey dem um dey cool down when the sun dey hot, and e dey also good for health. E get plenty benefit like building strong muscle and um improving endurance. The boys for the picture dem dey catch joy as dem dey swim you fit see the way um dey one wey dey front um dey shout um with his open mouth may he dey shout chase to dey um just or just dey express how excited e be dem no dey afraid of the water instead dem dey embrace am showing how comfortable dem be. water activities dey help children build confidence especially if dem be beginner um wetin make am sweet be sey dem dey share the experience together which um dey strengthen their friendship. E go fit be sey dem dey grow up as good friend and moment like this dey create um lasting memory with dem. Wetin e mean to swim for community wey get water around? That na one big question. E dey encourage pipu um make dem bond and play together, e dey also bring children from different background together as dem dey enjoy um the same activity. um The boy for the image fit meet new friend and learn from each other as um dem dey play around the water. You sabi sey swimming dey teach important um life skill like safety and awareness and um dem dey learn how to navigate water. E dey help dem dey prepare for future situation naso dem fit learn important lesson about team work too um especially if dem dey play game and um dey try new style together um and e no dey stop the joy from physical activity, swimming dey good for your mental health, e dey join show um freedom wey pipu go dey feel for water, wey fit help dem relax and forget the wahala wey dey on ground. um The kind environment dey encourage creativity and playful spirit over all. um This thing capture the essence of childhood joy and exploration, um di na di kind moment wey children dey always remember as dem dey grow up and e dey remind like how life suppose be and about enjoyment, connection and um making good memories no matter the casala um wey dey surround us.

um this image um e show school girls wey dey wear uniform and face mask and dem dey stand for line. E get as dem arrange demself may be dem dey wait for something or dem dey do something but for school like dis especially for Nigeria when um school children stand for line like this e mean sey dem dey wetin we dey call assembly. um Most of the picture the pipu wey dey here na girls so ou fit think say na girls school, if you look the background well you go see sey boys still dey so, basically, na mixed school. um And you fit see sey dem dey take safety seriously especially as dem um dey with face mask. um Na wetin we see plenty since the COVID 19 pandemic start, every body dey try to folow guideline to protect demself and um each other. um This one dey show sey pipu don adapt to the new normal even for school. um School life for Nigeria no be only about learning, e also involve plenty social interaction um too. Although, um the social interaction um dey very less compare to the learning. um Children for school dey spend more time for inside class dey learn than for outside dey do social interaction. Many children go make friends, share idea and experience life together. um The wey the girl stand show sey dem dey um at ten tive and focus, perhaps um dem dey ready for class or something important. E also remind us of discipline wey school dey um put for children body, e get as dem dey train dem to be responsible and respectful like wear uniform and um maintaining order. School na very important part for character building and um moment like this dey help shape the children um into better um adult for life. For the society, education dey play plenty roles for shaping um for shaping the future and e dey important make this girls, um school children um dey commited to wetin dem dey learn for school. Dem dey the next generation wey go carry the future of the country and so the way dem dey take dia education um seriously fit make difference on dem later. um And plus the kind environment wey also encourage um join body or wetin oyibo dey call collaboration as denm dey learn together dem suppose fit support each other academically and um emotionally. E dye show how powerful community be especially for children wey dey grow…….? All in all the picture dey capture one moment wey fit represent plenty aspect for the life um of school. Safety safety, um discipline, friendship and the importance of education na so life dey, um blending in all this moment together go help children grow into better adult.

Well, you see small pikin wey sidon, e get serious face, di look say e dey focus on di game im dey play. Di oda pikin dey try to dey block but im no gree make im stop am. um Na real small fight be that but um na playful matta e be um dia eyes dey straight and dem dey concentrate on di game. E clear say dey dey enjoy di game no be small. Di name of di game wey dey dia table na wetin dem dey call um ayo for Yoruba or ogidise for um Benin. You go notice say di pikin wey sit down hold hot kola um and dem dey look, e dey smile. Well, that tin o, as dey call am kola, no be really kola but na di um stones wey dem dey use play di game and e be like say as im dey happy, na di pikin dey win. um Di other one wey dey hand, e get hand around di head, im dey try to take control. E dey push di oda pikin small like, remove your hand, no be your turn to play. Na typical small pikin wahala be that. um Everybody wan show say dem dey good for di game. um Di surrounding na simple but e get for um background to see say na normal day for Nigeria and di table dey hold dia games and Di pipu for background dey look dem so e fit say na competition, no be just um small run, no be just small game like that. um Di environment just dey lively. Children dey play and dem dey laugh. Den di pipu wey dey observe dey observe, so e be like say di game dey hot and e don dey take place for long time. As e be, na normal competition like school competition na im di game be. Di pipu wey dey around dey watch and some dey smile. On di normal base, you go dey hear small talk or cheer for di background as di game dey go on. Na normal Nigerian life be dis, especially for schools like dis wen dem dey encourage competition and extra curricula activities — that is, ehm, activities wey be say no be um book book matta.

um Today I wan tok about one very important traditional food wey many pipu dey use for dia daily life unripe plantain. You dey see um as di bunch of green plantain for dis photo. And di importance, make I explain why di fruits dey so significant both for our health and even for our environment. First, make I tok about di health benefit. Unripe plantain na very good food bicos e get plenty nutrients wey e dey help our body. For example, um , dem contain high level of dietary fiber wey dey good for digestion. Di fiber fit help prevent constipation, dat is belle wey e dey tight pesin and wey dey run pesin. E fit also help for weight management bicos e dey make pesin um full, um make pesin full for long time. And den, um plantain get vitamin C wey e go boost our immune system so we fit fight off sickness and disease um betta betta. E still get vitamin A wey dey support our eyes and give us healthy skin. No be only dat, plantain get minerals like potassium wey e dey very important for controlling blood pressure and wey dey maintain betta heart function. A lot of pipu no know say plantain fit also support blood sugar level. And for pipu wey dey diabetic um or dey watch dia sugar intake, unripe plantain fit be one good choice bicos di fibers and resistance starch inside um am dey help slow down how sugar um dey enta our blood stream. Now for environment matta and um plantain trees wey dey play significant role for di environment. um Di trees dey grow well for um warm environment and for good um soil, especially for rain forest areas and farm. Di tree also dey help prevent um soil erosion well well bicos dia root dey hold, um soil tight so wind no fit or rain no fit wash am comot. Den um dis one um dey very important bicos for areas wey dey prone to heavy rainstorm. Again, um plantain trees and di leaves fit serve as small small house for all dis small small animals, insects and even birds. Di plenty um areas wey plantain fit help am keep balance for di environment. Wen farmers and community chop plantain leaves or branches um wastefully or make dem decay properly, e fit help improve soil fertility um bicos of di organic compound wey um di composition dey do to enrich di soil. Plantain even dey support local communities. Wen pipu harvest and sell am, dem dey earn money and dis dey help dem reduce hunger and poverty for community bicos di plantain tree dey produce plenty fruits for um one circle, e fit serve as source of um livelihood for many farmers and trader, um ah. Despite all dis benefits, um e dey very important make we chop and harvest plantain responsibly and make we make sure say we no dey destroy di environment. If we chop too many trees or disturb dia natural habitat, e fit cause imbalance for nature. And animals wey e dey depend on di trees fit lose dia house. um Unripe plantain last last um na food wey e dey very rich in nutrient and e dey help our body stay healthy. E also dey play important role to support environment through soil protection, um biodiversity wey dem dey call diffren areas for di environment, and even climate regulation. So as you dey enjoy betta food, try dey enjoy, um plantain. Make we resemble who go take betta responsibility for our environment.

For dis tok I wan tok about di importance of election for Nigeria and I go use dis picture tae explain di process di significance and di impact of voting for our lives and for and our kontri. Di image show um large group of Nigerian pipu, um mostly women and some men, dey wait patiently for line to cast dia vote. You see di smile for di pipu face as dem dey look hopeful. Some hold dia voters card for hand and evribodi dey try perform dia civic duty. Dey stand close but um patiently and what wetin resemble one long line um wen dem dey wait for dia turn to vote. Di process dey very important for Nigeria bicos um like many democracies for di world um di Nigeria rely on um vote. Voting to choose dia leader wey go serve dem for di nation. Evri citizen vote dey count bicos um e determine um who go run di nation as govment and make laws and responsibility for di pipu and for di pipu interest. um dis na wetin democracy be all about. For Nigeria election, e dey happun evri four years, and um dey dey dey of ten and dey di time dey wen di voter go come out in large numbers to um actively participate for di um kain tin wey go shape dia kontri future. Many of dis pipu um wey dey di line na ordinary Nigerian men an women an both young and old, wey believe say dia vote go bring positive change. um Some na helpful, hopeful open say dia new leaders go improve education, healthcare, road and even create jobs. Others just wan betta security for dia communities an so dat dey go dey peaceful and safe. But election for Nigeria um no dey always easy. Sometimes di process dey delay bicos of um um travel travel matta wey dem dey call logistic challenge um Dey also get um dey for Nigeria, dey also dey lack voting materials and um issue of ballot box. Sometimes dem dey get worries of violence and intimidation for certain area. But aside all dis challenges um Nigerians still dey show up evri election to demonstrate dia commitment um to democracy and dia desire for a betta um future. di life for di foto e dey underscore di very important point patience perserverance to dey wait for line for hours wey in dey tire pesin especially for hot weather um but di patience dey show how much people care about um nigeria as a whole and um nigeria di voting um na um a right to fight hard to secure an many patriot and freedom fighter believe say di importance of free and fair election for today Nigeria go serve many pipu wey dey try to exercise their um franchise wey dem dey call right to vote

Dis na picture of pesin wey e dey wey be town crier and e dey waka comot forward for dirty road for village or small town environment. E carry one big bell, wen e dey use dey call pipu togeta for important announcement for community. Firstly, make I explain who town crier be and why e dey important. Town crier na special pesin wey dey responsible to pass information wey surround community. E get role wey dey respect and play, e dey very vital especially for traditional villages or small house. Bifor technology like radio, television, internet, dis kain pesin na di main source of information wey evribodi dey rely on. How im dey wok? Usually, di town crier go waka around or stand for strategic place wia plenty pipu dey pass. Im go beat im drum or ring im bell. Or im go shout, "News announcement oh!" or "Warning oh!" E fit tell villages say, market day, chief or village leaders get meeting, or say one of di community members don pass away. E go spread di message about security, festival, or any urgent matta wey evribodi need know. For di picture, you fit see di man wey dey happy as e dey smile. Despite say na hard wok e dey do, e still dey happy bicos e get pride for di role wey im dey play for di community. Dem be community motivator as well. Na pesin wey dey bring pipu togeta, dey keep tradition alive, and help maintain peace and order. Why town crier dey important? E get many reasons. First, e help to sustain cultural heritage for traditional community. Di town crier role dey deeply rooted for our history as pipu. E be one of di way we dey show respect to our elders, chiefs and oda community leaders. Di crier na messenger wey dey make sure say nobody miss important information, especially for pipu wey no dey fit read and write. Secondly, e dey help create order wen big event dey happun. Pipu need to gather for communal activities and e be di pesin wey dey trigger di gathering. Im role dey very vital especially for emergency situation. For example, if danger dey or problem dey community, di town crier fit be di first pesin to alert evribodi quickly. Di role of di town crier also dey about leadership and trust. Wen pipu see pesin wey dey waka about wit drum and bell, dem know say e get important message wey dem need to hear. And dat trust wey community don put for im hand dey make di wok dey go well. Im be like voice of di community. Again, di role dey promote cultural value. Di way town crier dey behave, di respect wey pipu dey give and how dem dey carry demself, all dis tins dey keep our tradition and culture alive. E remind us of di root wey we fit dey proud of and how we fit blend tradition wit modern life. And finally I go tok say even for modern times, di role of traditional town crier still dey relevant. Many communities still dey respect town criers and e dey give respect to dia elders. E dey remind us about di tradition wey important and wey fit keep Nigeria and our community identity.